Shaago salum je roɓe ha ɓe gerata hore ɓe fauna ɓe mora chaago salum be fanka.

Na’i ha nder walde majum, nda pullo ɗo jogi sauru maako, ɗo waati huula oɗo farta na'i mai e dilla durugo, nda ɓe ni ɗuɗugo na'i mai.

Koofi be pilet be chokali. Koofi ɓeɗo naftira bemai ɓeɗo waata irinsu shayi su ndiyam, pilet bo ɓeɗo naftira bemai ɓeɗo wata irinsu nyamdu, chokali bo ɓeɗo naftira bemay ha nyamdu.

Sitaapileeza, sitaapileeza nii ɓe ɗo naftira bee may ɓe ɗo wawra pirish ngam haala usta semmbe hiite koo warira semmbe walaa heɓataa daamuwa.

Ɓaba ɓe wadata moftorde nda ɗum ɗo ni ɓe ɗo kekkeri ɓabal mai ɓeɗo shiryi ɗum, ɓeɗo taska ɓe wadan moftorde ha bapal mai on ɓabal ɓe waɗata taro, nda tivi bo dari.

cebur be diga, be mannjagara ,be saddere ,ɓe ɗo naftira be maajum haa kuuje ɗuɗɗum iri to ɓe ɗo vuuwa ko ɓe ɗo rema babal.

Booro ɗum ɗo naftira watugo hunde, ko nandi kare paune jei rooɓe, wata cede kanjum boro kenan.

Ain siyasa ɓe waɗi taro be babal moftor je be siyasa maɓɓe kashim shatima be himɓeji fere dandaban ɓeɗo babal taro mai ɓeɗo joɗi hababal taro. Ko

Himɓe guda ɗiɗi miɗo fauni wati jompaji maɓɓe be sa’ire hula, goto ɗo dari jogi juɗe mako, nda himɓe fere ha ɓawo maɓɓe ferebo bo ɗo dari ha sera mabɓe.

Ɓikkon worɓe ɗo borti fija lannga. Fijirde ɓikkon worɓe ɓe joi ɗo borti fija lannga bikkon worɓe.

Korwal, ɗum ɗo joodira, siga haa nder sudu. Korwal kesum ɗum ɗo jooɗira, siga haa nder sudu, voɗinan sudu, korwal.

Hedfonji iyafis je ɓe watata ha noppi, ngam ɓe nana gimol be mai, bulutujji on kala kala, ɓallejum ɗon, be danejum, be goldin colo, colojini daban daban.

Ɗanwakeb nder plate, nda ɓeɗo ta'iti be tattase be salat be tinyere be chitta be maggi ɓeɗo shiri ɗum ɓe nyama.

Motaji picop guda didi hawalu mo sorugo nai, himbe do dari ha babal majum be darni mota mani gam be hosan na’i yonto himbe sori be mota man.

Makaroni ha nder leda goddo do jogi ha jungo mako, hosi ɗum hoto, ɓedo naftira be makaroni ni ɓedo defa dum, ɓedo nyama bo ɓedo waɗa jolof majum, ɓe nyama bannin beldum bo.

Leeso, kesum jei waalugo, ɓe ɗo lowa ha suudu ɗo vooɗina suudu sosai.

Debbo ɗo dari o wati riga dogon riga, oɗo waɗa de correction babal program, oɗo fauna babal mai be leppol, babal wal ɓe waɗata taro on, oɗo fauna ɗum kugal mako on.

Spaina kala kala kotoi be nomba majum je ɓe fistirta kujeji ha ɓandu Mota, ko ɓandu Keke napep, ko ɓandu Janareto to heɓi damuwa naftira be Spaina on ngam ɓe fista ɓe waɗa gera ɓe ɗo haɓɓa bo.

Gare be jompa kesum ɗo nyoti har be zubi mai kolo mai bo bulu on to goɗɗo nyoti gare wati be jompa mai ɗo voɗina goɗɗo sosai fottina goɗɗo.

Ɓikkon ɓeɗo fija bol ha babal fijugo bol, nda koch maɓɓe ɗo dari ha sera, nda goto bo ɗo dari jogi bol, goto ɗo wati riga boɗejum be ɗanejum, goto ɗo wati riga ɓokko ɓokko be.

Himbe guda naí bé dó fauni wati jompaji mabɓe bé hulaji ɓewurti diga babal haɓbugo tegal. Ɓé yahi tarôh on ɓo bé fauni ɓo hosi hoto.

Soket kunnugo hite, ɓe ɗo waɗa soket ɗoni irin ɓana ɓe ɗo haura ɓe ɓoɓ je hite je suɗu je watta haske, ɓe kunna ɓe nyifa ko kuma ɓe wata soket jewatugo ayon ko fanka ɓe kunna ɓe nyifa.

Faɗeji ɗuɗɗum je rooɓe, rooɓe ɗolowa paɗe mai ngam vodinaɓe, ngam ɓe faunira be majum.

Himɓe guda tati ɓe ɗo fauni, ɓe ɗo waati jompaji. Ko moi ɗo wati jompa be gaare. Ɗiɗi be agogo haa jungo maɓɓe, ɓe ɗo waati be hula. Goɗɗo goto mai bo, ɗo waati daarugal, nda himɓe feere bo haa ɓawo maɓɓe.

Ɓingel debbo hosi hoto o ɗo wokkiti ɓawo, o ɗo mori morɗi attach, attach mai boɗejum, o ɗo haɓa nasugo nder suudu ɓe hosi mo hoto.

Himɓɓe ji manga manga be liman ɓeyahi ɓe juli gaware ɓewaɗi fofo on ɓe yahi ɓe juli gaware ɓeɗo haɓa yarugo mo.

Biscuit pure bliss duddum do jodi. Bedo nyama biscuit onni ngam be nana beldum. Pure bliss mai beldum bedo wada dum be madara. Bedo sora dum bo ha shago, bedo soda nyama ngam be nana beldum.

"Mangoro" ɓe ɗo nyama mangoro bekkoi ledde ɓe ɗo wada furut ɗo yara be nanta ko laati mangoro.

Dibino yoringa ɓe ɗo nyama ɓe ɗo waɗa frut be majum, dibino kenan, ɓe ɗo nyama ɗum ɓeɗo waɗa frut be majum.

Abarba. Abarba, be piya, be ayaba. Ɓe ɗo naftira be maajum ɓe ɗo nyama ɗum bannin. Ɓe waɗa furut be maajum, bo ɗo vo’ina ɓandu sosai, ɗo mari nafu haa ɓandu batun.